Aƒetɔ aɖe kple wolé atikutsetse aɖe ɖe asi nɔ ɖuɖum. Eme katã le dzẽ eye wònɔ eɖe dom na ɖevia suetɔ yi ke le wo domii. Eya ŋutɔ nɔ anyi ɖe zikpi me eɖɔ kuku. Etro ɖa ɖe ta ye ɖeviwo nɔ anyi ɖe, ɖeviwo ƒo ʋlãɛ.

Amehatsotso aɖewo nɔ ewɔ ɖum eye ŋutsuwo do atalegbe. Nyɔnuwo te avɔ ɖe ali heto le aƒuƒuƒlu. Emeɖewo nɔ anyi ɖe ŋukukua ɖe me. Eŋuƒolawo hã le woƒe megbe nɔ ŋu ƒom eye nyɔnuwo konano ble abɔ ko nanewo bla abɔ ble eɖewo ɖe asi. Ŋutsuwo hã bla ble ɖewo ɖe tae.

Aƒenɔ kple eviawo le gasɔ dzi kɔ ɖeka ɖe megbe kɔ ɖeka ɖe ŋgɔ ebla nake ɖe megbea, eɖa sugbɔ ɖe ta na wo aƒenɔ bla eɖa te eye eɖa sugbɔ ɖe ta na wo eye lé kusi ɖe ta.

Nyɔnuvi woame eve ɖe wole afi ya, wote ŋu ɖe ali eye wonɔ edze ɖom, koklo aɖewo le afi ya, wosiã nuwo ɖe ka, dzi ati aɖewo hã le wo gbɔ, ŋeto aɖe hã le wo gbɔ eye wo katã wole wo nɔnɔewo ƒe ŋkume kpɔm.

Ame aɖewo tso agble va tɔ ɖe eʋua ɖe ŋu. Ame aɖewo le nake ɖe ta avɔ ɖe ali. Ame aɖewo do abɔlegbe gado talegbe hã. Woƒo ƒuatsia ɖewo kɔɖe wogbɔ. Maɖewo le amagba ɖewo ɖe ta. Ke maɖewo kɔ kushi. Eʋu yibɔ kple eʋu ɣi aɖe le wogbɔ.

Ame aɖewo le xɔme le gbɔsusu aɖe me, aƒenɔ aɖe le ŋgɔ edo awu dzɛ̃ wɔ eɖa ɖe ta nɔ dze ɖo na wo maɖewo le tsitre nu, maɖewo nɔ anyi maɖewo do awu ʋi maɖewo do awu yibɔ maɖe lé gbalẽ ʋi ɖe asi, maɖewo nu kom.

Nyɔnu wɔme ne wono nu ɖum eye wole enuɖugba ke me woɖu nua le ɖe asi. Eɖewo ble ta. Eɖewo ƒo ɖa ɖe ta. Eɖe nɔ asi ɖuɖɔm kple eɖe de asi enuɖugba me.

Aha dzraƒe aɖe, eye efo aɖe tsia tsitre ɖe afima do atalegbẽ kple atalegbẽ ele kpete ɖe asi, eɖɔ kuku, eɖɔ gankui ga le awu ɖe ɖe abɔ eye aha aɖewo hã le afiya vovovo.

Aƒetɔ aɖe kple srɔ̃ wole xɔ me, eye aƒetɔ nɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔe dzi, aƒenɔ nɔ anyi ɖe anyigba, wo via le domeza ne wo, lé bebevi ɖe asi eye wòdo afɔwui, e wode seƒoƒo ɖe wo megbe, de kaɖi aɖewo me.

Afɔku aɖe dzɔ eye ŋu aɖewo dogo. Ame aɖewo le moto dzi etɔ ɖe teƒea. Ŋu aɖewo hã le xadzixadzi tom. Ŋu dzɛ̃ ɖe hã le afia. Ame aɖe hã le moto dzi dzo yina eye ame aɖewo tɔ aɖe afia do awu yibɔ dzi kple anyi hafi ame aɖe hã do awu yibɔ ɖo kuku ɖe edzi.

Ɖevi aɖewo le tɔ sisi gã aɖe me eye eɖewo, akpa gã ŋtɔ do godi yibɔ eye ɖeka do godi ʋi. Wowɔ ɖa ɖe ta nyui ɖe. wokɔ wo nɔnɔewo ɖe kɔ dzi. Ame aɖewo hã le atsia me hafi ɖewo de wo nɔnɔewo dzi le dzia ƒo.

Exɔ gã aɖe me, eye kaɖi aɖewo hã le exɔ me, dziaƒo katã le ʋɛ̃ ɖe. Wokle nɔnɔmetata aɖewo ɖe glia ŋu eye zikpui bɔbɔe aɖewo hã le me keŋ. Ee xɔme, zikpuiawo hã, wode kaɖi aɖewo le ete.

Ɖevi aɖewo wo ame atɔ̃ tɔ ɖe kɔƒe aɖe me eye ɖeka kɔ fɔkpa kɔ no foto ɖe mee eye wotɔwo nɔ ŋku lém ɖe eme. Wokɔ ziŋgli kɔ to kpɔe. Atiwo le afia abe maŋgoti, kple neti.

Tɔ gã aɖe nyakpɔ aɖe le afi ya, tɔdziŋuwo aɖewo le dzi, ɖewo tɔ, ɖewo zɔzɔm, eɖowo le ʋe eɖewo le dzɛ̃e , ati aɖewo hã le ɖusi me kple emia kpa dzi nɛ, exɔ kɔkɔ aɖewo hã le afi ya le tsia dzi le tɔa to keŋ.

Etsi nyakpɔ aɖe le afi ya. Wowɔ agba ɖe dzi. Ati vovovowo le afi ya abe agɔ, eneti keŋ, egbea ɖewo hã le ete, woɖo ekpe ɖewo hã le tsia to keŋ, ye wònyakpɔ…

Afɔku aɖe dzɔ eyi ke gasɔtɔ aɖe kple emɔtɔ ɖe wodogo eye nyɔnua ɖe lé evia ɖe asi le anyigba nɔ avi fam. Enuwo kaka ɖe anyigba hafi sukuvi ame ve ɖe hã le woƒe hadzi hekple woƒe kpetewo ɖe dzime

Kɔƒe aɖe me eye aƒenɔ ɖewo tso tɔme. Wo kata wo ta avɔ ɖe ali. Wo kata wo le gagba ɖe ta eble ta keŋ eh… wo do vɔkpa eɖewo hã me do fɔkpa o. Ati aɖewo le afi ya ke, mamgba, ŋugba me le wo ŋu o.

Dzodoƒe nyakpɔ aɖe le afi ya. Enu vovovowo le eme. Seƒoƒo vovovowo le eme. Zikpui le eme eyike nye gakpo zikpuiwo. Wode nɔnɔmetata aɖe hã ɖe xɔa me. Tukpa aɖewo hã le dziaƒo kple shitɔ nanewo keŋ.

Le kɔƒe aɖe me eye Yevu nyɔnu aɖe va do go ɖeviwo eye ɖeviwo nɔ yɔɔm. Eɖewo kpla nɛ, eɖowo tɔ ɖe afi ma. Eɖewo do fɔkpa eye eɖwo medo fɔkpa o. Yevu nyɔnua wɔ ɖa ɖe ta, edo gaŋkui.

aʋuʋu kple ɣeɖuɖuaɖe dziyim afia amɔme tɔ̃ ŋutsu eve kple nyɔnu ɖeka eye amowo le eʋu ƒom eʋuɔ ɖe kó atitame ʋua daɖe ati ɖe tame he ƒoƒom eʋuɔ ɖewo la nyigbã ŋutsuɔ ɖe kɔ ʋuɔ de atame nɔ ƒoƒom

Ame aɖewo le dɔwɔm le kaɖi ŋu wodo, ame aɖewo do awu ʋi, ame aɖewo do kuku ame aɖewo ɖe wotɔ ɖe asi eye wonɔ enu fiam wo nɔewo le agbalẽ dzi.

Eŋudzeƒea ɖe eye eŋu ʋi aɖewo le eme. Eŋu vovovowo le afi ya. Maɖewo le moto dzi. Maɖewo le gasɔ dzi. Maɖowo ɖo eŋuwo ɖe mɔto nɔ dzadzram eye maɖewo le zɔzɔm le eŋu dzeƒea. Maɖewo tɔ eɖo kuku.

Ame woame ene aɖe le xɔ me, eye ɖewo nɔ anyi ɖe zikpyui bɔbɔe me, woame ve hã wonɔ anyi ɖe gakpo zikpui aɖe me, ŋutsua ɖeka lé gbalẽ nɔ fiafiam nyɔnu ɖeka, ye nyɔnua ɖeka hã nɔ agbalẽa me kpɔm, ŋutsua ɖeka hã lé gbalẽ ɖe asi ye ɖeka dze ŋgɔ doe.

Ame hatsotso aɖewo le afi ya. Wonɔ ewɔ ɖum. Woshi eŋu ɣi aɖewo ɖe kɔta, kɔdzonu ɣi aɖewo de kɔ, kɔ newɔ kɔ ble ta gakɔ ɖewo bla ali dzi. Eye nyɔnuaɖe hã le wogbɔ eble ta wonɔ wo kpɔm.

Ɖeviwo le abo ƒoƒe, ɖewo do afɔkpa ɖewo medo afɔkpa o, ɖewo do awu eye ɖewo medo awu o woƒu du kplɔ aboa ɖo le aboƒoƒe, atiwo kple xɔwo hã ƒoxla aboƒe ƒea,

Ɖeviwo nɔ afi ya le agba klɔm. Woame tɔ̃. Ɖeka gaze klɔm. Ɖeka hã nɔ agba klɔm le ŋɛto yibɔ aɖe me. Wo kaka agbawo ɖe afi ya le aƒeame. Agbleŋlɔŋu ɖe hã le ƒe taya le dzedzem le wo megbe afi ma le exɔ ɖe me. gakpo aɖewo hã le wo megbe.

Exɔ gã aɖe me, eye zikpui kple ekplɔ aɖewo le exɔ me, woko zikpuiwo ƒo ɖe ekplɔ te, wode nugo woame eve ɖe ekplɔ dzi, atikutse…ati ati aɖewo hã le axa dzi keŋ, eye woɖo nanewo ɖe dzia ƒo, kaɖi aɖewo hã dzia ƒo.

nyɔŋuɔɖowo wɔmene wónɔ ɣe ɖu ɖeka kó eŋuyi kɔ bla alidzi ɖeka kó de kɔtome wɔmenea katã wokó eŋu yi kɔble ta wokó dzoŋu kɔde kɔtome maɖe le wóƒe megbe nɔ wó kpɔm

Nyɔnu aɖe le xɔme eye wòwɔ ɖa ɖe ta. Eɖiɔ gaŋkui, kɔ nane kɔ ku kɔ. Blɛ ali dzi. Seƒoƒo aɖe hã le xɔme. Tsinonu hã le xɔme eye wokɔ tukpavi aɖewo hã da ɖe xɔme.

Mɔlugble gã aɖe le afi ya eye amewo le eme le mɔlu xam, maɖewo bla ta maɖewo za xexi wo sugbɔ ɖe eme, wole hatsotso vovovowo me le agblea me maɖewo bɔbɔ maɖewo le tsitre le agblea me, mede o.

Nɔvi aɖewo le woame eve wole gbedada aɖe ƒo, woame evea woé etu ɖe asi, ɖeka do gbadagba ƒe awu eye ɖeka do godui dzɛ̃ aɖe, ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui dzi, wole gbadɔ kli aɖe te, gbadagba ƒe awu hã le wo gbɔ eye xɔ aɖe hã le wo megbe le gbea me.,

Takoƒe aɖe le afia eye Papa aɖe nɔ anyi ɖe… wokɔ nu ʋi de kɔtome nɛ enɔ ta kom nɛ eye takola lé eƒe mɔ ɖa shi nɔ ta kom nɛ edo kuku, do gaŋkui, do awu ʋi nɔnɔmetata aɖewo le …

Sikakuƒe aɖe le afia eye amewo le afia. Ma ɖewo bɔbɔ, ma ɖewo nɔ nyi ma ɖewo tsa tsitre. Wo dɔ wɔm. Etsi aɖe le afia eyi ke blu keŋ ye wokɔ kɔnɔ woƒe dɔ wɔmee. Eye ama ɖewo ɖɔ kuku kɔnɔ edɔ wɔmee.

Nudzraƒe nyakpɔ aɖe le afia wowɔe ɖe atsã vovovowo me atikutsetse aɖewo ha le kplɔdzi kple nudzadzra bubu vovovo aɖewo ame aɖewo sugbɔ va nu ƒleƒe le eme ame aɖewo do awu dzĩ ame aɖewo do gbemumu wo katã va nɔ enu ƒlem

Wo tomatosi dram. Wonɔ eku ɖem eme. Wo ekua hã dam ɖe teƒe bubu. Wo lã hã dam ɖe teƒe bubu eye ame woame ene. Ŋutsu ɖeka do awu ʋi. Nyɔnuwo wo ɖa ɖe eta ele wo gbɔ. Wo ko nanewo kɔ ble etome.

Nyɔnu woame eve, wole afi ya nɔ ewɔ ɖu eye wo bla taku ɖe ali, wota avɔ de dzonuwo kɔ, wo de asi, de afɔ eye nukpɔlawo sugbɔ ɖe wogbɔ nɔ ewo kpɔm keŋ.

Asime eye wo nu vovovowo dzram li abe bladzo, nudoŋui, tadi, sabala eye nyɔnua ɖe le ŋgɔ eta avɔ ɖe ali eye mado hã nɔ zɔzɔm le asia me

Yevu aɖe va sra ɖeviwo le woƒe nusrɔ̃ƒe eye ɖeviwo nɔ dzidzɔ dom ɖe nu. Ɖewo de zikpui dzi. Ɖewo nɔ anyi ɖe yevua ƒe axa dzi. Woƒe nufiala hã le wo gbɔ tɔ ɖe wo gbɔ. Ɖevia ɖe hã do awu dzi ble nu dzi eɖe hã ko nane kɔ bu ta.

Nyɔnu aɖe le nu ɖam, eye wònɔ anyi ɖe zikpui dzi, edo enu legbe, wodo ko enuɔ ɖe kɔ bla tae, gazewo le afi ya vovovo, agbawo hã afi ya, … hã le, wokɔ agba aɖewo kɔ da ɖe dzoƒo

Efo aɖe kple davi aɖe ye davia nɔ anyi ɖe eŋua dzi eko evia de ɖe ata dzi. Efoa tsia tre ɖe gbɔ. Wo katã wotso avɔ ɖeka ɖe kɔtome. Avu aɖe hã tɔ ɖe wogbɔ le aƒe aɖe me ye atsi aɖe hã le aƒea me ye kaɖidzesi vovovowo le aƒea me.

Kpovitɔ wole efiya eye wole woƒe awuwo me. Eŋuwo tɔ ɖewo gbɔ, yi nye eŋu ʋi sɔ le aƒe aɖe me eye ati aɖe hã le afiya eye wodo woƒe tuo ɖe woƒe axa dzi keŋ.

Maɖewo le afi ya. Maɖewo ɖo kuku. Maɖewo kpe vi ɖe me kple avɔ avɔ ʋi. Maɖewo le woƒe kpɛtewo ɖe abɔ eye wole eŋuwo ɖe ta. Xexi aɖewo hã le wo megbe. Ati aɖewo hã kle afi ya. Kple to aɖewo hã le woƒe megbe

ɖeviaɖewo sugbɔ ɖa fia atsi gaãɖe te eye wókataãwokple asi akɔ le atia te mangotsiaɖe haãle wogbɔ eye atsi bubuaɖe haã le wógbɔ le fima exɔɖe haã le wo megbe

Dayi aɖe le gasɔ dzi do atalegbe, do awu dzi eye wokɔ se seƒoƒo aɖe hã le gasɔ nu eye wole gbalego kple dɔwɔnu vovovo aɖewo ɖe gasɔ dzi ko ga kɔ blɛ ye wole mɔdodo dzi exɔ ɖe hã le megbe wosi aŋɔ yi nɛ.

Ɖetugbevi nyakpɔ aɖe le afi ya, eza kete kɔ bla ali dzi, za ɖe kɔ bla akɔta, kɔ ɖe kɔ bla eta, de dzonuwo asi, de ɖe kɔ, ɖekadze aɖe hã le me, no aha num, eɖo kuku.

Ame aɖewo tso agble eye ŋutsua ɖe le enu ɖe ta. Nyɔnua ɖe hã le enu ɖe ta eye wo ame etɔ̃ katã wokpe vi ɖe me le kpetɛ aɖe ɖe asi. Ame aɖewo yina eye ame aɖewo gbɔna. Nyɔnua ɖe hã le xexi ɖe asi.

Eŋumɔ gã aɖe le afi ya eye eŋuwo le edzi vovovo. Geɖewo ƒe amadedee nye aŋuti ɖiɖi. Ame aɖewo le eŋumɔ dzi no eŋu mɔ me zɔm. Xexi aɖewo hã le eŋumɔto keŋ. Maɖewo le te nɔ ŋu dzram.

Atikutsetse aɖewo wo le afi ya eye nyɔnua wo ɖo wo ɖe afi ya nɔ dzadzram. Nyɔnu aɖewo nɔ womegbe eye wotsi atsitre eye wota avɔ ɖe alieye atikutsetewo le afiya abe tɔtɔ, aŋuti, mango ɖiba kple kɔɖu.